Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna iinamwenyo ya yoolokathana. Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa li ye pombanda.

Omalutu getu oga pumbwa iikulya opo ga kale gena oonkondo, ano aantu ohaya li nduno iikulya yomaludhi ga yoolokathana. Oondjuhwa oyo yimwe yoomonyama ndhoka aantu haya li taya litha iimbombo nenge iikulya yilwe.

Otuna mo omahala ogendji gokwiinyanyudha moshilongo, hoka antu haya yi uuna kayena shoka taya ningi. Omahala ngaka ohapu adhika iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi iipundi, iitafula osho wo okadama komeya moka aantu haya ka yoga uuna yu uvite uupyu.

Aanafaalama ohaya sile iimeno yawo nawa oshimpwiyu. Ohaya kala tayeyi tekele, uuna ya koka nawa ohayeyi landitha po yiimonene sha shomondjato.

Omvula ngele ya loko omilonga niishana ohayi kala yuudha omeya. Aantu ohayayi nduno yaka kwate oohi dhawo taya longitha oonete. Ngele oya kwata oohi odhindji, dhimwe ohaye kedhi landithapo dho dhimwe taye dhi lipo.

Oombaka odho oludhi lwikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aantu ohayi sile oshimpwiyu okuyipa iikulya oshowo omeya. Oombaka odhi hole momeya. Ohadhi pe aantu onyama oshowo omayi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshipwiyu. Ohaya longitha ominino ndhoka dhatsuwa oombuthulu uuna tadhi tekele. Omukalo nguka omwaanawa oshoka ihagu hepeke omeya.

Iilonga yokoonyala mopaife oya shonopala unene, omolwashoka aantu mboka aanongo moonyala oya ndulukapo omashina gomaludhi ga yolokathana, opena ngoka haga tete omwiidhi po opena ngoka haga pulula.

Aantu ohaya kwata oohi, e taye kedhi landithapo, yavule okwiimonena iimaliwa, mbyoka haya longitha okulanda iipumbiwa yawo, oshowo dhimwe ohaya vulu okudhi lyapo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama osho woo omayi ngoka haya mono okuza kudho.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele oohi, aantu ohaya ka kwata nduno oohi taya longitha omikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe taya longitha iishongo. Oohi ohadhi liwa dho dhimwe ohadhi landithwa po.

Aantu yamwe ohaya munu uuyuhwena haye wu sile oshimpwiyu okuwupa iikulya oshowo omeya. Ohaye wu munu nduno nelalakano lyonyama oshowo omayi nenge yeke wulandithe po.

Momithitu ohatu vulu ku adha mo iiyamakuti ya yoolokathana. Kaandje oko kamwe komiiyamakuti mbyoka tatu vulu okumona miihwa. Okanamwenyo haka okashitwa kafa ombwa ashike okena ondapo ko okena onyama ombwaanawa.

Monale asntu okwa li ha ya longitha iipululo, mbyoka ha yi nanwa koondongi, uuna ta ya pulula omapya gawo. Ashike, mopaife aantu oya ndulukapo omashina ngoka ha ga ithanwa omambakumbaku, ogo nduno ha ya longitha uuna ta ya pulula, omapya gawo. Oha ga ningi iilonga iipu, ashike oha ga ningi wo ontsi ndjoka ha yi vulu oku etela aantu omikolo.

Otu na mo omahala ogendji moshilongo moka tuna kombinga yimwe hoka kuna oondundu. Kehala huka ihaku adhikwa naana iimeno, ano ohaku monikwa kwa mbugapala nayi, omolwashoka iimeno kayi hole okumena poyima pwa nika oondundu.

Oondjuhwa olwo oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, oyendji ohaye dhi sile oshimpwiyu molwa onyama oshowo omayi ohaye dhi pe nduno iikulya nomeya.

Aanafalama ohaya kunu iimeno, oshowo iikwamboga niingumutulu yomaludhi gayoolokathana. Ohayeyi sile nduno oshimpwiyu, okuyi tekela. Uuna ya koka nawa, ohayeyi teyako, yimwe taya kalanditha, nayimwe tayeyi lipo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia ohamu adhika omaludhi ga yoolokathana giinamwenyo moka mwa kwatelwa ondjamba ohayi na aatalelipo moshilongo shetu shika ohashi eta wo eliko lyoshimaliwa liye pombanda .

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye yi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aantu ohayedhi sile oshimpwiyu moku dhi pa iikulya oshowo omeya. Ohayedhi tekula nelalakano lyonyama oshowo omayi.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo ngoka haga nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili. Otuna woo oondundu, kehala huka ihaku kala unene kuna iimeno, omolwaashoka ohaku monika kwa mbugapala nai.

Otuna mo omahaka ogendji moshilongo, moka tu na mo ombinga yimwe yo shilongo tuna mookndundu odhindji. Kehala huka iha ku adhika naana iimeno oyindji, omolwashoka, iimeno yimwe ka yi hole poyima owa nika omamanya.

Welwitschia Mirabilis osho oshimeno shoka hashi mene mombuga, oshimeno shika ohashi vulu oku kala inaashi lokwa muule wethimbo, ashike otashi kala ashike shina omwenyo. Osha shitwa shina omafo omanene noshowo omiidhi omile ndhoka hadhi nana onmeya kohi yevi.

Aantu ohaya ningi uundama wawo moka hamu kala muna omeya eta ya tula mo oohi dhawo, ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhipela mo iikulya, ohaye dhi kwatama nduno dhimwe taye kedhi landitha po dho dhimwe tayedhi lipo.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele iinamwenyo ya yoolokathana yo momeya. Aantu ohaya ka kwata nduno oohi oshoka odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi etelelwa komeya. Oha ye kedhi landithapo nenge dhimwe yedhi lyepo.

Aanafalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana moka haya imonene iiyemo uuna yeyi landithapo, omatama ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi kunwa kaanafalama, ohayi towalekitha woo omihoka ano ohayi longithwa moshi elelwa.

Aanafaalama manga inaya kuna iimuna yawo ohaya longekidha omapya gawo nawa moka haya ningi mo oofola yaningila una omeya ganingi mo ogendji, omeya ita geya gayonagule po iimeno yawo ashike ohaga yi ashike pokati koofola.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo noku yi sila oshimpwiyu. Oha yeyi tekele nduno, opo kaayi se kenota yo kaayi ganye komutenya, taya longitha ominino.

Omalutu getu oga pumbwa iipalutha opo ga kale gena oonkondo. Aantu ohaya li nduno iikulya yomaludhi ga yooloka ngaashi onyama yondjuhwa, omboga ndjoka hayi adhikwa mepya ,ohaye yi litha nduno oshithima.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo yomaludhi ga yoolokathana. Ohayeyi sile nawa oshimpwiyu . Ohaye yi tekele wo taya longitha ominino, ndhoka hadhi kala dhatsuwa oombululu, nomeya ohaga zi ashike poombululu guukilila piimeno.

Otunamo omahala ogendji go mayinyanyudho moka aantu ha yayi uuna kayena shoka taya ningi. Pomahala mpano ohapu adhika iinima oyindji ngaashi iipundi oshowo iitaafula.

Moshikunino shetu shiinanwenyo mo Namibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo . Oonkambe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu. Odha shitwa dhihole uudhano naantu, ohayedhi longitha muudhano womaludhi ga yooloka oshowo okudhi kayila

Aanafaalama oha ya kunu iimeno osho woo iikwamboga yo maludhi gi ili nogi ili nelalakano lyoku ke yilandithapo osho woo okupalutha omagumbo gawo, ano oha yeyi sile oshimpwiyu oku yi tekela omeya opo kaa yi se kenota.

Shiyenga shaNangombe ngele e ga dhenge pevi oha eta efundja ndyoka ha li etelele oohi oshowo iinamwenyo yomomeya iikwawo. Aantu oha ya kwata nduno oohi e taya kalanditha dho dhimwe e taye dhi lipo.

Omagumbo gopashinanena ogo ngoka ga ningwa moondhopi. Ano kehe omuntu monakuyiwa ye okwa hala a ka kale e na egumbo ndika omolwaashoka ohali kala lela lyopamuthika gopombanda.

Moshikunino shetu shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana. Onduli oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka hayi e ta aazayizayi moshilongo shetu. Oya shitwa nduno yi na omagulu omale oshowo othingo onde ndjoka haye yi kwatha okulya omafo ngoka geli kondungu yiimeno.

Omalutu getu oga pumbwa iikulya opo ga kale gena oonkondo. Ohatu li nduno iikulya yomaludhi gayolokathana ngaashi onyama ondjuhwa. Uuna ya telekwa oha yi hukulilwa nduno metiti.

Kehe omuntu monakuyiwa ye okwahala akale ena oshigunda shina oongombe omolwa omawuwnawa gadho. Odhina onyama ombwaanawa dho ishewe odhina omahini. Aantu yamwe ohaya longitha oshipa shadho okunduulukamo iinima yayooloka.

Otu na mo omahala ogendji gomainyanyudho moshilongo, moka aantu hayayi olundji uuna kaayena sho taya ningi. Pomahala mpaka ohapu adhikwa iinima iiwanawa, ngaashi iimeno mbyoka yatya oongala oombwanawa, ohayakala wo ye na esiga lyawo, mpoka haya yothele oonyama dhawo.

Oshilongo shetu oshinene shoka shina omahala gamwe hoka haku adhika oondundu. Ohaku adhika wo omamanya ogendji kombinga huka ihaku adhika naana iimeno oyindji omolwashoka iimeno yimwe kayi hole oku mena pokuma pwa nika omamanya.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji. Otuna ombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhika oondundu oshowo omamanya ogendji gendji. Omahala ngaka ohaga nana nduno aatalelipo moshilongo shetu.

Ngele aantu ya teya mo iilya yawo momapya ohayeyi yungula ndele iilya tayekeyi taye ke tsa ndele taa ningi iikwila iikwila ohayi ningwa ihe nomeya nuusila etayi tulwa peziko.

Aanafaalama ohaya longekidha omavi gawo nawa manga inaya kuna, ano haye ga pulula. Ohaya tula mo nduno ominino ndhoka haye dhi tsu oombululu. Ohaye dhi longitha okutekela iimeno yawo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, oku pulula omapya gawo. Ashike mopayife, otaya longitha omambakumbaku ngoka haga longo omapya ogendji mesiku. Ohaga ningi wo iilonga iipu.

Aanafalama oha ya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana. Oha yeyi sile oshimpwiyu nawa okuyi pa omeya opo kayi ganye komutenya. Ohaya longitha ominino dhoka dha tsuwa oombululu. Omukalo nguka ihagu hepeke naana omeya.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana mbyoka hayeeta aatalelipo moshilongo shetu, onduli oyo yimwe yomiinamenyo mbyoka oyashitwa yina omagulu omale oshowo othingo onde.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu, oku pewa iikulya osho woo omeya. Oyendji oha ye yi tekula molonyama osho woo omayi.

Aanafaalama manga inaaya kuna iimeno yawo ohaya longekidha omavi gawo ano nawa, ohaya ningi momapya gawo oofoola, opo ya ningila kutya uuna omvula yaka loka oyindji omeya gamwe otaga yi ashike pokati koofoola.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji okuna kombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhikwa oondundu oshowo omamanya, kehala hoka ohaku adhika omakololo ngoka ganingwa uuna omvula ya ningi oyindji etayi kungulula po omavi gamwe.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno, iikwamboga osho wo iingumutulu yomaludhi gayoolokathana. Oonyanga odho dhimwe wo dhomiimeno mbyono hayi kumwa kaanafaalama. Aantu ohaye dhilongitha okutula miiyelelwa yawo yo yamwe khaye dhilonguha okulya uuna yuuvite omukolo.

Otu na mo omahala ogendji moshilongo. Otu na kombinga hoka tuna oondundu . Kombinga huka ohaku adhikwa kuna omamanya ogendji , ashike ihaku kala kuna iimeno oyindji omolwaashoka iimeno kayi hole okumena pokuma pwanika omamanya.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwa mawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya oshowo omeya ngele ya koko nawa ohayi landithwa po dho dhimwe taye dhilipo omolwa onyama yawo ombwanawa.

Omagumbo gOpashiwambo ohaga kala gadhikwa niiti mbyoka hayi tetwa komiti, unene aantu ohaya longitha omiti dhomisati. Ano oondunda ndho dhilimo odha ningwa noomwiidhi.

Iilonga yokoonyala otayi ende tayi shonopala omolwashoka aanongo koonyala oya nduluka po omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia. Omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Ngaashi uumenye osho woo iikwawo oyindji. Ohayi nana nduno aatalelipo yeye moshilongo shetu. Shoka hashi eta eliko lyoshimaliwa lyiye pombanda.

Aantu ohaya ningi uundama wawo womeya , moka haatula oohi dhawo. ohaye dhi sile nduno oshipwiyu okudhipelamo iikulya , opo dhi koke. Uuna dha koko ohaye dhi kuthamo , dhimwe taye dhi lipo, dho dhimwe taye ke dhi landithapo.

Aantu ohaa kwata oohi taa longitha iinima ya yooloka ngaashi oonete iishongo nosho tuu .Uuna ya kwata oohi odhindji ohaye kedhi landitha po dho dhimwe taye dhi lipo.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo, tuna kombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhikwa oondundu osho omamanya ogendji. Kehala huka ihaku kala naana kuna iimeno, ano ohaku monika kwambugapala uunene.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia otu na mo omaludhi ogendji giinamwenyo. Ohaga nana aatalelipo moshilongo, ohashi eta eliko lyoshilongo lyoshimaliwa li ye pombanda.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya tungu uundama wawo womeya moka haya tulamo oohi dhawo . Ohayi dhi sile oshimpwiyu moku dhi pelamo iikulya . Ngele dha koko ohaye kedhi kwatamo taya longitha oonete, dhimwe taya ka landitha dho dhimwe ta yedhi lipo

Moshikunino shetu shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mboka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu . Ohayi eta eliko lyoshimaliwa shoshilongo lyiye pombanda. Ohayi eta woo oompito dhiilonga.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo Oyili nduno pomaludhi gaali yimwe onkiintu yo yimwe ekondombolo. Aantu oyendji ohayedhi tekula molwa omayi oshowo onyama

Otuna omahala ogendji goma yi nyanyudho hoka aantu ha yayi uuna kayena shoka taya ningi. Komahala huka ohaku adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana go ishewe ohaga kala geli pamuthika gwoshinanena. Ohaku adhika okandama komeya moka aantu haya kayoga.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana, okutya iikwamboga nenge iingumutulu. Omatama nago ohaye ga kunu, ohaga longithwa nduno miiyelelwa.

Opena ombinga yimwe yoshilongo hoka tovulu oku adha oondundu oshowo omamanya. Iha ku kala lela kuna iimeno oyindji, omolwa shoka imeno yimwe kayi hole okumena poyima pwanika omamanya.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa nokudhi sila oshimpwiyu nawa okudhipa iikulya nomeya oyendji ohayedhi tekula molwa omayi nonyama yadho.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu nduno iimeno yawo yomaludhi ga yoolokathana ta yeyi sile oshimpwiyu nawa oku yi tekela opo kaa yise kenota, uuna ya koka nawa oha ye yi landitha po.

Moshikunino shetu shiinamwnyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi naana aatalelipo moshilongo shetu ohayeeta nduno eliko lyoshimaliwa lyiye pombanda.

Iilonga yokoonyala mongaashingeyi oya shonopala unene, omolwaashoka aantu mboka yena uunongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi ga yoolokathana, ngoka haga longo iilonga oyindji ngaashi oku teta omwiidhi noku gu tonya.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo noku yi sila oshimpwiyu nawa. Oha yeyi tekele taya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu nomeya ohaga ziko ashike guukilila poshimeno. Uuna iimeno yawo yakoka oha yeyi teyako yimwe taya kalanditha yimwe tayelipo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye dhi tekula omolwa onyama osho wo omayi, ano ohaya vulu wo okudhi landitha po.

Aanafaalama oya tseyika onga antu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu iimeno yawo ndele etaya kala taye yi sile oshimpwiyu oku kwashilipaleke kutya oya pewa omeya opo kaayi se kenota.

Omvula ngele yaloko nawa, ohayi etelele iinamwenyo ya yoolokothana yomomeya ngaashi oohi. Aantu ohaya oohi etayedhi kedhi tekula. Ohaye pelemo nduno iikulya uuna dhakoka nawa oha yedhi kwatamo dhimwe taya kalanditha dhimwe tayali.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia ohamua adhika omaludhi ogendji giinamwneyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu, ohayi eta eliko lyoshimaliwa sho shilongo shetu lyiye pombanda na ishewe ohayi ete oompito dhiilonga.

Aantu oha ya kwata oohi eta ye kedhi landithapo yiimonene iimaliwa nenge yaka lye omolwashoka ohi oyi na onyama ombwanawa ndjoka yi na iitungithilutu oyindji.

Kehe omuntu konyala okwahala ashike alale ena oshigunda shina oongombe omolwaashoka odhina omawuwanawa ogendji. Aantu yamwe ohaya kuthako onyama dho dhimwe ohadhi tupe omahini dho ishewe odhina oshipa shoka hashi longithwa oku ndulukuthwa iinima ya yooloka ngaaashi okundulukapo oongaku, omapaya nosho tuu.

Iilonga yokoonyala mopaife oya shonopala unene. Aantu mboka aanongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi ga yoololathana ngoka haga longo iilonga, go ohaga ningi wo iilonga iipu.

Otunamo omahala ogendji moshilongo, tuna kombinga hoka kuna oondundu. Kombinga hoka ihaku adhika naanaa iimeno oyindji omolwashoka iimeno oyindji kayihole okumena pokuma pwanika omamanya.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aantu ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhi pa omeya osho iikulya. Ohaye dhi tekula nelalakano lyonyama osho woo omayi.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giiyamakuti. Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti ndjoka ha yi nana aataleli po moshilongo shetu. Oha ya eta nduno eliko lyoshimaliwa lyi ye pombanda.

Iilonga yokoonyala mongashingeyi oya shonopala unene molwaashoka aantu mboka ye na uunongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi gayoolokathana. Opuna eshina ndoka hali tete omwiidhi nokugutonya nawa.

Aantu yamwe oha ya ningi uundama womeya moka haya tula uuhi wa wo uushona. Oha ya wu pele mo ihe iikulya eta wu koko nawa. Una dha koka oha wu kwata mo noonete dhimwe taya ka landitha dho dhimwe taye dhi li po.

No ngaa shingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku . Omambakumbaku oga pu no kulongitgwa goo ihaga manapo ethimbo nando.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo, tuna kombinga hoka kuna oondundu. Kombinga ndjoka ihaku adhika iimeno, ohaku monika kwa mbugalala nayi omolwa shoka iimeno yimwe ka yi hole okumena pomahala mpoka puna omamanya nenge oondundu.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshipwiyu kaantu okupewa iikulya nomeya, oyendji oha yeyi tekula molwa onyama oshowo omayi, dhimwe ohaye dhi landitha po wo.

Aantu ohaya munu oondjuhwa nokudhi sila oshimpwiyu, okudhi pa iikulya nomeya opo dhi koke nawa. Ohayedhi tekula nelalakano lyoku kutha omayi oshowo onyama.

Moshikunino shetu shiinamwenyo, ohamu adhika iinamwenyo oyindji. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mboyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta neliko lyoshimaliwa lyiye pombanda.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya kwashilipaleke kutya oya tekelwa omeya, ano opo kayi se po kenota. Uuna ya koka nawa, ohaye ke yi landitha po ya imonene mo sha shomondjato.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji moka tuna ombinga yimwe yoshilongo yi na omamanya oshowo oondundu. Komahala huka ihaku adhika naanaa iimeno omolwaashoka iimeno yimwe kayi hole okumena pokuma pwa nika omamanya.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Ano ohayeyi kunu yimwe yeyi tula oonete kombanda opo kayi dhengwe koonte dhetango odhindji ndhoka hadhi vulu oku yiye tela yi ganye.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yoolokathana. Ohaya kunu iikwamboga oshowo iingumutulu yomaludhi gi ili. Omatama ogo gamwe haga kunwa, ngoka aantu haya longitha oku tula miiyelelwa yawo.

Kehe omuntu monakuyiwa ye okwa hala a kale ena oshigunda shi na oongombe, omolwashoka oongombe odhi na omawuwanawa ogendji. Aantu oye hole ko onyama, yo yamwe oye hole ko omahini. Dho ishewe odhina oshipa shoka hashi vulu okulongithwa nokundulukithwa iinima yomaludhi ga yooloka.

Aantu ohaya kwata oohi dhawo taya longitha iinima yayooloka. Yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe taya longitha iishongo. Ohaye dhikwata nelalakano lyoshiyelelwa osho wo okuka landitha.

Otuna omahala ogendji moka aantu haya yi uuna kaayena shoka taya ningi. Pomahala mpaka ohapu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana. Oha pu adhika okandama moka mu na omeya aantu haya ka yoga uuna yuuvite uupyu nenge ya hala ashike oku iyuvitha nawa.

Aanamapya ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Yimwe ohaya kala yeyi tula muunete opo haayi dhengwe komutenya ogundji, ngoka hagu vulu oku ganyeka nokuninga opo haayi koke nawa.

Aantu ohaya tungu uundama womeya moka hatula oohi dhawo. Ohaye dhi sile mo oshimpwiyu okudhi pelamo iikulya oshowo okudhipa omiti. Ngele yedhi kuthamo ohaye kedhi landitha po dho dhimwe taye dhilipo.

Aantu yamwe ohaya munu uuyuhwena ohaye wu sile nduno oshimpwiyu okuwupa iikulya oshowo omeya. Ohaye munu nelalakano lyoku wu landithapo nenge ngele wa koko owuna onyama ombwanawa wo ishewe ohawu vala omayi.

Iilonga yokoonyala mopaife , oya shonopala unene omolwaashoka aanongo moonyala , oya ndulukapo omashina gomaludhi gi ili nogi ili ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana.

Oshilongo shetu oshinene woo mpoka pena ombinga yimwe yina shike oondundu. Pehala hoka ihaku adhika nana iimeno oyindji okuna ashike omamanya osho woo oondundu.

Omahala go pashinanena ohaga monika nawa go ohaga kala ga ningwa moodhopi, momahala muka ohamu adhika nduno iinima yayoolokathana ngaashi iipundi mbyoka yahongwa momiti dhayooloka osho wo iitafula mbyoka nayo yahongwa momiti.

Aantu oyendji ohaya munu uuyuhwena. Ohaye wu sile nduno oshimpwiyu nawa, oku wu pa iikulya oshowo omeya. Ohaye wu munu nelalakano lyonyama oshowo lyomayi.

Aantu yamwe ohaya munu iingulu omolwa onyama yawo. Iingulu oya talika ko onga iinamwenyo mbyoka yi hole ekako, ano oyi hole aluhe okukala yi li montopo.

Iilonga yokoonyala mopaife oyashonopala lela oshoka, aanongo moonyala oyanduluka po omashina gayoolokathana ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili. Omashina ngaka ohaga ningi nduno iilonga iipu go ihaga kwata ethimbo una taga longo.

Anafaalama ohaya kunu iimeno iikwamboga oshowo iingumutulu yomaludhi ga yooloka, oha yeyi sile oshipwiyu nawa ohaya kwashilipaleke kutya oya pewa omeya opo kayi ganye, uuna ethimbo lyoku teya lyaadha oha yeyi teya ko nduno yimwe taya kalanditha yo yimwe ta yeyi li po.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga dhenge pevi . Omeya ohaga talama moondama, miishana osho woo kehe mpoka tapu vulu okukala pu na omeya . Ohaga eta omwiidhi gu mene osho wo omavo ngoka haga mene woo momeya.

Aantu ohaya ningi uundama wawo womeya, moka haya tula oohi dhawo. Ohaye dhi sile mo oshimpwiyu oku dhi pela mo iikulya. Uuna dha koka nawa ohaye dhi kutha mo ya kedhi landithe po, dho dhimwe taye dhi li po.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo ano gomainyanyudho, ano aantu haya yi ko uuna kaayena shoka taya ningi. Pomahala mpano ohapu adhika nduno iipundi osho woo iitaafula mbyoka ya nuninwa aalandi.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji oha yedhi yekula nokudhisila oshipwiyu oku dhipa iikulya nomeya, nelalakano lyomayi oshowo onyama.

Aanafalama ohaya kunu iimeno, iikwamboga noshowo iingumutulu yomaludhi ga yoolokathana moka haye yi sile oshimpwiyu nawa okuyi tekela, uuna yaadha okuliwa ohaye keyi landitha po yo yimwe taye yi li momagumbo gawo.

Aanafalama ohaya longitha omikalo odhindji ngele taya kunu iimeno yawo. Ohaya ningi oofola yaningila una omeya gaka ninga ogendji ohaga yi ashike moofola ihaga tula iimeno kohi yomeya, omolwashoka omeya ogendji ohaga vulu oku dhipaga iimeno.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani ashike sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, aanongo moonyala oya ndulukapo omashina ngoka haga ithanwa omambakumbaku, ohaga pulula omahala ogendji go ishewe ohaga ningi iilonga iipu.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo, nelalakano lyoku yi landitha po nenge oku imonenako iiyimati mbyoka hayi ziko. Oha ye yi sile nduno oshimpwiyu okuyi tekela omeya, taya longitha ominino dhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu, nomeya oha gayi gu ukilila ashike poshimeno.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye yi tekula nokuyi sila oshimpwiyu okuyi pa omeya oshowo iikulya .Ohayeyi tekula molwa onyama nomayi.

Aantu mboka yena uunongo moonyala oya ndulukapo omashina gayoolokathana, opena eshina lyoka lyeetwa po moka aanafaalama haya tula iimeno yawo, ano meshina muka ohamu kokele iimeno nawa.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwama wawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo oyendji ohaye dhi sile oshipwiyu okudhipa iikulya oshowo omeya nelalakano lyokumona omayi oshowo onyama okuza kudho.

Iilongo yokoonyala mongaashingeyi oya shono pala unene Aanongo moonyala oya ndulukapo omashina gomaludhi nomaludhi ngika haga longo iilonga yi ili. Ohaga ningi nduno iilonga yikale iipu

Omagumbo gopashiwambo ohaga kala ga dhikwa niiti, mo omuna oondunda ndhoka dha ningwa momwiidhi. Aanona ohaya kala nduno taya dhana piipale taya itidha ya nyanyukwa.

Ombuga ehala ndoka lili lela kokule, kehala huka ihaku kala kuna iimeno oyindji omolwashoka evi lyaahoka ohali kala lyakukuta uunene, ano iimeno itayi vulu okumenenako nawa.

Aantu ngele ya kwata oohi, ohaye kedhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po omolwaashoka odhi na onyama ombwaanawa ndjoka hayi eta uundjolowele momalutu getu omolwa iitungithilutu.

Aantu ohaya tungu uundama wawo womeya moka haya tula oohi nokudhi pelamo iikulya. Uuna dha koka nawa ohaya kutha nduno oonete e taye kedhi kwatamo, dhimwe tayedhi landitha po dho dhimwe tayedhi lipo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo . Aantu ohayeyi sile oshimpwiyu oku yipa iikulya oshowo omeya . Oyendji oha yedhi tekula oshowo omayi.

Moshilongo otu na mo omahala ogendji. Opu na kombinga yimwe hoka ku na oondundu nosho woo omamanya. Iha ku adhika iimeno oyindji oshoka iimeno oyindji kayi hole okumena pehala pwa nika omamanya.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Odhihole wo momeya. Aantu oha yedhi sile oshimpwiyu, okudhipa iikulya osho wo omeya. Oyendji oha yedhi tekula molwa onyama osho wo omayi.

Omvula ngele yaloko omeya ohanga talama mondama momadhiya oshowo nkehe poka tangavulu okutalama, ano ohangetele nduno Iinamwenyo oyindji yomomeya ngashi oohii, ontangu nosho tu, aantu ohalongitha nduno onete yakakwate oohii dhawo.

Aantu yamwe ohaya kunu uundama moka mu na omeya e taya tula mo oohi dhawo. Ohaye dhi silile mo oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya. Uuna ye dhi kwata mo ohaye ke dhi landitha po, dho dhimwe taye dhi li po wo.

Otu naombinga yimwe yoshilongo hoka ku na oondundu oshowo omamanya. Koombinga dhimwe dhoondundu oto vulu oku adha ko oombila dhaantu mboka ya sa nale, ano kehala huka ihaku adhika naanaa iimeno oyindji.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo yomaludhi yayooloka. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu, ohaye yi tekele tay longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu ano omukalo nguno ohagu hepeke naanaa omeya.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu nduno iimeno yomaludhi gi ili nogi ili noku yi sila oshimpwiyu. Ohaye yi tekele opo kaayi se po kenota. Ohaya longitha nduno ominino ndhoka dha tsuwa oombululu, uuna taya tekele.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno, osho wo iinamwenyo oshi mpwiyu. Ohaya kunu nduno iimeno yomaludhi ga yoolokathana noku yi sila oshi mpwiyu, ano oha ye yi tekele taya longitha omi nino ndhoka dhina oombululu.

Monale aantu okwa li haa longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani uuna taya pulula omapya gawo, ashike mopaife aanongo moonyala oya nduluka po omambakumbaku ngoka haga pulula omapya ogendji mesiku go ohaga ningi woo iilonga iipu.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, uuna taya pulula omapya gawo. Ashike mopaife aantu oya nduluka po omashina ngoka haga ithanwa omambakumbaku, ogo ndumo haga pulula omapya. Ohaga endelele, ashike ohaga ningi ontsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo.

Aanafalama oyatseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno, oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu nduno omaludhi giimeno, oshowo iikwamboga ya yooloka. Uuna ya adha okuteywa ohayeyi teyako, yimwe tayeyi landithapo, nayimwe tayeyi li po.

Aantu ohaa tungu uundama womeya, moka haa tula oohi dhawo. Oha ye dhi silile mo oshimpwiyu, oku dhi pela mo iilkulya, opo dhi koke nawa. Ngele dha adha oku kuthwa mo, oha ye dhi kwata mo nduno, dhimwe taye ke dhi landitha po, dho dhimwe taa li.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu shika ohashi eta eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda

Omvula ngele ya loko omeya ohaga talama miishana, moondama nosho tuu. Aantu ohaya ka kwata nduno oohi taa longitha oonete , yo yamwe taya longitha iishongo nosho tuu. Uuna ya kwata oohi odhindji dhimwe ohaye ke dhi landitha po, dho dhimwe taye dhi lipo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo mo Namibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo mboyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu. Shika ohashi eta nduno, eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda.

Kalunga okwashita iishitwa ye moka mwakwatelwa aantu oshowo uudhila. Uudhila mbuka owashitwa wuna omawawa ngoka hage wu kwathele okutuka uuna tawuyi pomahala gamwe.

Kehe omuntu konyala okwahala akale ena oshigunda shina oongombe monkalamwenyo ye, omolwa omauwanawa ngoka hatu mono kupitila mudho. Odhina onyama ombwanawa dho ishewe ohadhi pe aantu omahini.

Moshilongo shetu Namibia omuna efuta noshowo iishana moka hamu adhika oohi dhomaludhi ga yoolokathana, aantu ohaya landitha nduno oohi mpaka naa mpeyaka yi imonene iimaliwa yo ishewe ohaya li onyama yawo.

Opuna aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno. Ano ngele oya kunu iimeno, ohayi koko nawa . Ohayeyi sile nduno oshimpwiyu okukala taye yi tekele omeya opo kaayi se kenota. Uuna ya koka nawa ohayeyi landithapo .

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo moonayilona ndele taya kala ta yeyi sile oshimpwiyu oku yipa omeya opo kaayi se kenota. Uuna ya koka nawa oha yeyi landitha po yi imonene sha shomondjato.

Aantu ohaya ningi oondama moka hamu kala nduno muna omeya, ohaya kala nduno yatula mo oonete opo yakwate oohi dhawo, ohapu kala puna omadhidhiliko ngoka guulika kutya mpaka otapu monika shike.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giiyamakuti ngoka haga nana aatalelipo moshilongo shetu naashino ohashi yambulithapo eliko lyoshilongo pombanda.

Otunamo omahala ogendji gomayinyanyudho moshilongo muka. Omahala ngaka ohaga kala geli pamuthika gopombanda notaga nana aalandi. Ohapu kala nduno pena iipundi oshowo iitafuula mbyoka ya nuninwa aalandi.

Aantu ohaa kwata oohi taa longitha oonete yo yamwe ohaa longitha iishongo opo ya wape ta ka landithe yi imonene mo iimaliwa nenge ya lye komagumbo gawo.

Aantu ohaya kwata oohi dhawo etaye ke dhi tekulila komagumbo uuna yedhi kwata ooshona. Ohaye dhi pe nduno iikulya opo dhi koke nawa, ngele dha adha okuliwa ohaye dhi kuthamo eta ya kalanditha dho dhimwe taye dhi li po.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi dhawo nawa. Haye dhi pe iikulya etadhi koko. Ngele dha koko ohaye dhi kwatamo nduno etaye kedhi landithapo dho dhimwe tayedhi lipo.

Mombuga yetu yaNamibia otu namo oshimeno shoka hashi ithanwa Welwitchia Mirabilis. Oshimeno shika ohashi vulu oku kala nomwenyo uule woomvula inaashi mona omeya. Omolwaashoka oshina omidhi omile dhoka hadhi vulu oku thipa omeya kohi yevi.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama wawo womeya moka haya tula oohi dhawo. Oha yedhi pelemo nduno iikulya opo dhi koke, ngele yedhi kwatamo, dhimwe oha ye kedhi landithapo dho dhimwe ta yedhi lipo.

Aantu ohaya kwata oohi nomalalakano ga yoolokathana yamwe oha yedhi kwata ya kalandithe ya mone iisimpo omanga yanwe oha yedhi kwata molwa osheelelwa.

Otuna ombinga yimwe yoshilongo hoka kuna oondundu oshowo omakololo ngoka ga ningwa komeya uuna omeya ga ningi ogendji ohaga faalele omavi gamwe eta ga thigi po omakololo .

Moshilongo otuna no omahala ogendji otuna kombinga yoshilongo hoka kuna omamanya ogendjigendji kehala huka ohaku monika kwa mbugapala nayi omolwashoka iimeno mbyo yi liko kayishi oyindji osha tseyika nawa kutya iimeno yimwe kayi hole okumena poyima kaapena omamanya.

Omalutu getu oga pumbwa iipalutha opo ga kale gena oonkondo. Aantu yamwe ohayali iimbombo mbyoka ya ningwa muusila oshowo omboga ndjoka hayi adhika momapya nenge ondjuhwa.

Iilonga yokoonyala moshilongo oya shonopola lela, omolwaashoka aanongo koonyala oya nduluka po omashina gomaludhi ga yoolokathana ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili. Opu na eshina ndoka hali tete nokugongela omwiidhi.

Omagumbo ogendji gOpashiwambo ohamu adhikwa oshini moka aantu haya tsile iilya yawo . Ohaya tsu iilya yawo taya longitha omihi opo yininge uusila.

Iingulu oyo iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi silwa oshimpwiyu kaantu. Ohayi edhililwa nduno, ashike oshinamwenyo shika oshihole pokuma pwakaka, sho ishewe oshina onyama ombwaanawa.

Aantu ohaya munu uuyuhwena nomalalakano ga yooloka. Oha yewu sile oshimpwiyu nawa oku wupa omeya oshowo iikulya wumwe ohayewu landitha wo wumwe oha yewu tekula sigo wakoko tawu vulu okuliwa.

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha iinima ya yooloka kutya oonete nenge iishongo. Ohaye dhi kwata nelalakano yaka landithe dhodhimwe yedhi lyepo.

Omvula ngele ya loko omeya ohaga talama muundama, miishana noshowo miinima iikwawo. Omwiidhi ohagu kala tagu monika gwa ziza nawa, oshowo omiti ndhoka tadhi monika mpaka naampeyaka.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aataleli po moshilongo shetu. Oya shitwa yi na omakutsi omanene noshipa oshikukutu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi ogendji giiyamakuti. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji. Otuna ombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhika oondundu oshowo omamanya. Kehala huka ihaku kala kuna lela iimeno oyindji.

Iilonga yo koonyala mopayife oya shonopala lela. Aanongo moonyala oya nduluka omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana, opuna ngoka haga pulula po opuna ngoka haga helele.

Moshikunino shiinamwenyo shetu ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana. Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda oshowo oompito dhiilonga moshigwana.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno, ano ngele ya kunu iimeno yawo ihayi kala po okumena. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu nawa na uuna ya koko nawa ohaye yi landitha po.

Otuna kombinga yimwe yoshilongo hoka kuna oondundu nosho wo omamanya, kombinga huka ohaku adhika iimeno iisheno lela omolwashoka iimeno yimwe kayi hole nana okumena poima pwanika omamanya.

Aantu ohaya ningi uundama wawo moka hamu kala muna omeya. Ohaya tulamo uuhi manga uushona eta yakala tayewu pelemo iikulya. Ngele dha koko, ohayedhi kwatamo taya longitha oonete, noku kedhi landithapo, nenge dhimwe yedhi lyepo.

Otu na mo omahala ogendji moNamibia moka mwa kwatelwa ehala hoka ku na oondundu. Kehala huka iha ku adhika naanaa iimeno molwaashoka okwa nika omamanya unene , ano oha ku monika kwa mbugapala.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji, otuna kombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhika oondundu oshowo omamanya kombinga huno ihaku kala lela kuna iimeno oyindji.

Iilonga yo koonyala mongashingeyi oya shonopala unene, molwashono aanongo moonyala oya nduluka po omashina ga yoolokathana ngoka haga longo noku ninga iilonga iipu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yooloka mbyoka hayi nana aataleli po. Ompanda oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa , ohayi eta aataleli po moshilongo yo ishewe oyina ehinga ndyoka lya simana uuna lya landithwa po ohali zi iimaliwa oyindji.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo, ohaya longitha nduno omikalo dhayooloka uuna taya kunu iimeno yawo. Yamwe ohaya tula iikunino yawo oonete dhoka hadhi kala dhili kombanda ohadhi gamene omutenya ogundji kiimeno.

Moshilongo otunamo omahala ogendji ngoka haga monika nawa. Omuna oonduda ndhoka dha tungwa dhi ilondathana. Oshilongo shetu ohashi monika nawa lela, paifewe ohapu monika uundama moka muna omeya.

Oshigadhi osho oshilongithomwa sho pashiwambo, shoka hashi tulwa uunene iilya. Ohashi siikilwa nduno nomahaka hoka ka ningwa momwiidhi, ano ohaka keelele omutenya oshowo omeya ogendji kaga ka yone shoka shili meni lyoshigadhi.

Oshilongo oshina omahala ogendji , okuna kombinga ho kuna oondundu nomamanya kombinga hoka ihaku adhika iimeno oyindji omolwashoka iimeno yimwepo kayihole oku mena pokuma pwanika omamanya.

Uuna aanafalama ya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu nawa ohaye yi teya ndele taya ka landitha iilikolwamo yawo ngaashi oombuto oshowo iikwawo oyindji.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi. Ashike aanongo ngashingeyi oya nduluka po omashina ngoka haga ithanwa omambakumbaku. Gamwe ohaga pulula go gamwe ohaga ningi wo iilonga yilwe.

Otu na mo omahala ogendji gomainyanyudho moka aantu oyendji ha ya yi uuna ka ye na shoka ta ya ningi. Pehala mpano oha pu adhika okandama komeya, moka aantu ha ya ka yoga uuna yu uvite uupyu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia otunamo omaludhi ogendji giiyamakuti. Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi eta aazayizayi moshilongo shetu.

Aantu mboka aanongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi gi ili nogi ili ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili.

Kehe okanonana okaNamibia okena uuthemba opo ka kale kaya kenongelo kakanduungikwe koka kamone woo otsewo osho woo uunongo. Mehala lyosikola ohamu kala muna iitaafula osho woo iipundi hoka aanasikola haya kuutumba.

Iilonga yokoonyala mopaife oya ninga po iishona lela. Aanongo moonyala oya ndulukapo omaludhi gomashina giili nogiili , ngoka haga longo iilonga yiili noyili . Oya ndulukapo eshina ndyoka hali tete omwiidhi nokugu tonya.

Aanafaalama oha ya kunu iimeno, iikwamboga osho wo iingumutulu ya yoolokathana. Oonyanga odho shimwe dhomiikunimwa mboka ha yi kunwa kaanafaalama. Oha dhi longithawa okutulwa miiyelelwa, dho oha dhi vulu okuliwa komuntu uuna e na omukolo.

Nashenga shaNangombe ngele ega dhenge pevi. Omeya ohageya ogendji ngoka hage eta nefundja, moka hamu etelelwa oohi oshowo oontangu. Aantu ohaya kwata oohi noku kedhilanditha po.

Komahala goondundu ohaku adhika omamanya ogendji oshowo iimeno iishona, molwashoka iimeno oyindji ihayi koko nawa pokuma pwa nika omamanya.

Otu na mo omahala ogendji go mmayinyanyudho moka aantu haya yi uuna kayena shoka taya ningi . Omahala ngaka ohaga kala taga monika nawa go ohaga eta woo oompito dhiilonga

Aanafaalama oha ya kunu omaludhi giimeno osho wo iikwamboga ya yooloka. Oha ye yi sile oshimpwiyu oku yi tekela omeya opo ka yi se kenota. Yo ishewe, oha ye yi tula onete ndjoka hayi gamene koonte dhetango odhindji.

Una aantu yena iituthi ya yoolokathana ngaashi oohango, omavalo osho wo iituthi ayihe yomanyanyu ohaya mbaka iikuki mbyoka hayi ilongitha onga okudhimbulukwa esiku.

Aanafaalama oha ya kunu iimene yawo ya yooloka, osho woo iikwamboga. Oha ye yi sile oshimpwiyu oku yi tekela omeya, taya longitha ominino ndhoka dha tsuwa oombululu.

Aanafaalama ohaya longekidhwa evi manga inaya kuna iimeno yawo. Oha ye yi sile nduno oshimpwiyu shoku yi tekela, taya longekidha ominino dha tsuwa oombululu, mpoka hapu pitile omeya.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo nokuyi sila oshimpwiyu. Ohaya longitha nduno ominino ndhoka dhatsuwa oombululu uuna taya tekele iimeno yawo.

Omvula ngele yaloko momadhiya ohamu kala mwa talama omeya moka hamu adhika wo oohi. Aantu momikunda ohaya ningi oonkambadhala opo yedhi kwate mo, ohaya longitha oonete. Uuna ya kwata oohi ohadhi landithwa po nenge dhi ninge oshiyelelwa shaanegumbo mboka.

Aantu oyendji konyala oya hala ya kale ye na oongombe, oshoka odhi na omawuwanawa ogendji. Odhi na onyama ombwaanawa dho ishewe ohadhi pe aantu omahini. Yamwe ohaya longitha oshipa shadho okunduluka mo iinima ya yoolokathana.

Aantu ohaya tungu uundama muna omeya e taya tula mo oohi yedhi tekulile mo. Uuna yakwata oohi ohaye kedhi landitha po dhimwe e taye dhi li po.

Moshilongo shetu otunamo efuta ndoka hali nana aatalelipo moshilongo ano ohali eta eliko lyoshilongo lyoshilongo liye pombanda. Kooha dhefuta otovulu oku adhako uudhila owundji

Oshilongo shetu Namibia osha yambekwa noohi dhoka hadhi landithwa piilongo yopopepi. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda okupitila momalandithilo.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka uuna taya kunu iimeno yawo. Ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oyili monkalo ombwaanawa, oya pewa omeya ga gwana opo kaa yi sepo kenota.

Kehe omuntu mongaashingeyi okwa hala ashike a kale ha zi megumbo ndyoka ewaanawa ano li li pashinanena. Omagumbo ngano oga tungwa noondhopi, go oha ga monika nawa.

Aantu ohaya tungu uundama moka hamu kala muna omeya etaya tula mo oohi dhawo. Ngele dhakoko ohaye dhikwata mo taya longitha oonete.

Oshilongo oshina kombinga hoka kuna oondundu oshowo omamanya ogendji kombinga huno iha ku adhikwa naanaa iimeno oyindji omolwashoka iimeno yimwe kayi hole okumena mpoka pwa nika omamanya.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohayedhi tekula molwa onyama Oshowo omayi. Ohayedhi sile oshimpwiyu moku dhi pa iikulya ,omeya opo dhikoke.

Omagumbo goshinanena oga tungwa noondhopi go ishwe ohaga kala lela geli pamuthika go po mbanda. Kehe omuntu okwa hala ashike akale hazi polukalwa mpoka tapu monika nawa po opwa yela woo.

Omvula ngele yaloko omeya ohaga kala moondama, miishana oshowo pehala kehe mpoka tapu vulu oku kala omeya. Ohamu adhika nduno mwamena omwiidhi ngoka hagu liwa koongombe.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya pulula omapya gawo etaya kunu iilya, ngele ya adha okutewa aantu ohaya teteko omitse etayedhi fala pomalupale mpoka hadhi dhengwa nokuza iilya.

Aantu yamwe ohaya tungu uundama womeya moka haya tula oohi dhawo noku dhi tekula. Oha ye dhi pele mo iikulya opo dhi koke. Uuna dha koko oha ye dhi kwata mo dhimwe taya ka landitha dho dhimwe taye dhi li po.

Oshigandhi osho oshikwatelwa shopashiwambo moka hamu pungulwa iilikolwamo, unene ngaa iilya. Oshikwatelwa shika osha simana shaashi ohashi vulu okupingiliwa iilya uule wethimbo, ndadhini okutumbula oomvula mbali ndele iilya mbyoka oyili ashike monkalo ombwaanawa. Oshigandhi ohashi siikilwa nokahaka hoka ka longwa miiti, e taka kumbwa nomwiidhi. Elalakano oku gamena shoka shili meni komutenya ogundji oshowo komeya.

Ondjuhwa oyo oyili yatalikako onga osheelelwa shasimana pamuthigululwakala gwAawambo . Ano ohayi longithwa oku yakula aayenda taye ya megumbo nenge uuna megumbo muna oshituthi shasimana. Ohayi hukulilwa metiti ndjoka lyaningwa meloya.

Otu na mo omahala ogendji hoka aantu haya yi uuna kaye na shoka taya ningi. Omahala ngano ohaga kala taga monika nawa noge li pamuthika gopashinanena. Ohamu kala mu na iipundi, iitaafula mbyoka ya nuninwa aalandi.

Aanafaalama ohaya kunu omaludhi gayoolokathana giimeno. Ohaye yisile oshimpwiyu nawa opo yikoke nawa. Oha ye yitekele taya longitha ominino dhoka dhatsuwa oombululu mpoka omeya taga pitile.

Otu na mo oofaabulika odhindji ndhoka hadhi ningi iinima yomaludhi gi ili nogi ili. Ofaabulika yokuninga oongala ohayi eta oompito dhiilonga moshigwana.

Aantu ohaa tungu uundama womeya moka haa tula oohi dhawo, ohaye dhi pele mo nduno iikulya opo dhi koke tadhi endelele. Uuna dha adha okukwata mo ohaye dhi kutha mo dho dhimwe taa landitha dhimwe taa li.

Aantu oyendji konyala oya hala ya kale yena oongombe omolwa omauwanawa ogendji. Oongombe odhina onyama ombwanawa, dho ishewe odhina oshipa shadho shoka hashi longithwa okunduluka mo iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi oongaku, omapaya nosho tuu.

Ope na aantu yamwe ya shitwa yena iikaha iiwanawa niimeno, ano haya kunu iimeno yawo ndele taya kala taye yi sile oshimpwiyu nokukoka tayi endelele. Oha ye yi landitha po nduno.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili oshowo iikwamboga. Ohaye yi sile oshimpwiyu okukwashilipaleka kutya oya tekelwa, opo kaayi se kenota.

Moshilongo otuna mo omahala ogendji. Otuna mo ehala hoka haku adhika kuna omamanya ogendji ko ihaku kala kuna iimeno oyindji, omolwaashoka ehala ndika ohali monika lyambugapala.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka uuna taya kunu iimeno yawo. mopaife yamwe ohaya kunu iimeno yawo momashina ngoka haga ndulukwa po kaanongo.

Aanafaalama manga inaaya kuna iimeno yawo . ohaya longekidha evi lyawo nawa. Ohaya tulapo nduno ominino ndhoka hadhi tekele iimeno yawo. Ominino ndhino ohadhi kala dhatsuwa oombululu moka omeya haga pitile.

Aantu momikunda ohaya vulu okundula po uudhiya uushona moka haya vulu okutekulila oohi. Ohadhi pewa iikulya yoohi opo dhi koke, osho wo okwiindjipala momwaalu. Ohadhi gandja iimaliwa ngele dha landithwa nenge oshiyelelwa kaanegumbo.

Aantu yamwe ohaya kwata oohi manga ooshona, e taye ke dhi tungila uundama wuli pooha nomagumbo gawo. Ohaye wu tulile mo iikulya opo wu koke tawu endelele.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji oha yeyi tekula molwa onyama osho woo omayi. Oha ye dhi sile oshimpwiyu okudhi pa omeya osho woo iikulya.

kehe omuntu konyala okwa hala ashike akale ena oongombe omolwa omawuwanawa gadho ogendji. Oongombe odhina onyama ombwaanawayo yo aantu ishewe ohaya monoko omahini yoyamwe ohaya longitha oshipa opo yandulukemo iinima yayooloka ngaashi oongaku, niikwayo oyindji

Aanafaalama ohaa longitha omaludhi ga yoolokathana una taa kunu iimeno yawo. Yamwe ohaye yi kunu kohi yonete opo kaa yi dhengwe koonte dhetango odhindji ndhoka tadhi eta yi se yo yi ganye.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani uuna taya pulula omapya gawo. Mongaashingeyi aanongo moonyala oya nduluka po omambakumbaku ngoka haga pulula noga ninga iilonga iipu.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji oha yeyi sile oshimpwiyu oku yipa omeya oshowo iikulya. Ohadhi tekulwa molwa omayi oshowo onyama.

Moshilongo otu namo omahala ogendji. Otunamo ombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhika omamanya ogendji kombinga huno ihaku adhika iimeno oyindji omolwashoka iimeno yimwe kayi hole oku mena poima pwanika omamanya.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo uuna taya pulula omapya gawo. Ashike mopaife aanongo moonyala oya nduluka po omambakumbaku ngoka haga longo iilwa iinene. Ashike ohaga ningi ontsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo.

Iilonga yokoonyala oya ninga po iishona lela. Ano aanongo moonyala oya nduluka po omaludhi gomashina ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili. Omashina gamwe ohaga tete omwiidhi.

Oohi odhasimana unene ngaa moshilongo shetu Namibia, omwolwashoka iilonga yopuushiinda ohaya landa kutse, ano shika ohashi eta eliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda.

Iilonga yokoonyala oya ninga po iishona lela. Aanongo yomoonyala ota nduluka po omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana.

Otuna omahala ogendji gomayinyanyudho. Omahala ngano ohaga kala taga monika nawa go ogeli pamuthika gopashinanena. Ohapu kala nduno pena iitaafula oshowo iipundi mbyoka yanuninwa aalandi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo ya yooloka nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Uuna ya adha okuteywa ohaye yi teya ko e taya ka landitha yo yimwe ohaye yi li po.

Aantu ohaa kwata oohi e taye dhi tula moonete dhawo. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi koke nawa. Ngele dha koko ohaye dhi kwata mo, dhimwe taye dhi li po, dho dhimwe taya ka landitha.

Konyala aantu oyendji oya hala ashike ya kale ye na oongombe, omolwa omauwanawa gayo. Oongombe odhi na onyama ombwaanawa yo ishewe aantu ohaya mono omahini osho wo yamwe haya longitha iipa yawo okunduluka mo iinima ya yooloka.

Otunamo omahala ogendji go mayinyanyudho ngoka haga monika nawa, geli pamuthika go pashinanena, pomahala mpano ohapu adhika nduno iipundi, iitaafula, omiti oshowo iikwawo oyindji.

Aantu ohaya pangele uunima wawo moka hamukala muna omeya etaya tula oohi yedhi tekulile mo. Ohayedhi tulile mo iikulya opo dhi koke nawa. Ngele yedhi kutha mo dhimwe ohaye ke dhi landitha dho dhimwe taye dhi lipo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo ya yoolokathana noku yi sila oshimpwiyu nawa. Ohaya kwashilipaleke kutya iimeno oya tekelwa opo kaayise kenota osho woo komutenya ogundji.

Momilonga unene ngaa ndhoka dhili koKavango ohamu adhika oongandu ndhoka dhanika oshiponga omolwaashoka otadhi vulu okukulyapo. Ano ongandu oyina onyama ombwanawa yo aantu yamwe ohaya longitha oshipa shayo okuninga omapaya oshowo iinima iikwawo oyindji.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji. Opuna ehala lyoondundu hoka haku adhikwa omamanya ogendji. Kehala huka ihaku adhikwa iimeno oyindji, omolwaashoka kayi hole okumena pokuma pwanika omamanya.

Kehe omuntu konyala okwa hala ashike a kale ena oongombe omolwa omauwanawa ogendji ngoka hatu mono kudho. Odhina onyama ombwanawa dho ishewe ohadhi tupe omahini. Aantu yamwe ohaya longitha oshipa shadho okunduluka po iinima ya yooloka.